Pɔge ne biire bayi la a zeŋ ba pɛgrɛ la boma a pɔge seɛ la wagyɛ o nyaaŋ koo e wagyɛ bluu kaa rɔba kaŋ meŋ e bluu kaa fanfan fufukire a paalaa rɔba zaa.

Bontanne la, ka ba le boma a pare a bontanne zu pɔge kaŋa meŋ be la a bontanne sonsooleŋ ka poolo peɛle meŋ are a taŋ zuiŋ.

Flakire la yagle ka saseɛ fuuro kaa yeɛɛlɛ a flaasire ŋa zaa poɔ paaloŋ paaloŋ zaa flaasire la laŋtaa fo naŋ baŋ nyɛ la us flak a nyu gaana flak.

Daa la a nyɔge vŭŭ, ka boma yage a di a daa poɔ. Teebolɔ ane lɔɛ a die la a zaa a daa poɔ kyɛ ka noba a te are a kaara zie kaŋ.

Bibiiri la zeŋ dɛre zu. Ba e la bibiiri banii. Bayi sue kpare ka a e tevaare, ka ba meŋ su kpare sɔglɔ, boŋyenaa sue…

Poroserre la a ngmaagyile dɔɔ a poroserre ŋa yaga zaa vɔgle la kpoŋlo a ngmaa dɔɔ so ba seŋsugliŋsugɔ a polise kaŋ de la o nu a dɔglaa dɔɔ ŋa bɔgɔ zu.

Dɔɔ la a zeŋ ka bibiire a ngmaagyile a bibiire ŋa dire la wɔɔta mɛlon kaa dɔɔ zeŋ a vɔgle zupil sɔglaa a kyɛ de a bie kaŋ eŋoo gbɛɛŋ a ngmaara a qɔɔta mɛlon a suuroo.

Die poͻ la ka pͻge are. nansaale pͻge la. A pԑgele zeԑre suree. Ka bondirii dͻgele teebole zu ane pilintoͻ.

Piriziŋ poͻ la kaa noba be, ka polisiri meŋ kyͻŋ. A neԑ na kaŋ naŋ be a piriziŋ poͻ o su la kpare zeԑ, ka pͻge meŋ bebe a su kpare pelaa koo kuree waa zeԑ kyԑ koo peerԑ zie.

Pɔɔ la zeŋ, o kyeenɛ la bofurotu. Kurpootu la biŋ, k'o de seleba dogele. O ya la a bofurotu mine eŋ perɛte poɔ.

Pɔgebɔ la are, ana bibiiri ka lɔɔre meŋ are. A lɔɔre taa tevaare ka yiri meŋ are, ane bibiiri.

Dɔbɔ la zeŋ, a zeŋ ba gbɛɛrɛɛ zu bamine vɔgelɛɛ zupili peɛle ka bamine meŋ de boma a leŋ a ba zu a noba bama toorɛɛ a nyobogi toore pɔge a ba nyobogo.

Neŋyaga la are kyɛ ka pɔɔbilii bayi a are ba nimisugɔ eŋɛ ba seɛrɛ la seɛre a leŋ boma ba gbɛɛ ane ba zure ane ba nuure poɔ kaa gyamaa ngmaagyile ba a kaara.

Neŋyaga la zeŋ a kaara teevi nobɔ bayi la are a teevi kaŋeŋ ka ba mine meŋ kaara kaŋ ka nobɔ bayi meŋ araa be kyɛvka lɔɔ pelaa a be a ba puoriŋ.

Bonderee rɛ biŋ, ka ba ŋma gyɛlee a dɔglaa zu. A kyēē bɔɔdeɛ meŋ a gɔglaa zu. Ka vamaara meŋ be a zuŋ. A bondirii e la bonditɛɛtɛ.

Dɔbɔ bayi la gaa toma zie. Kaŋa vuunee la a tona a toma ka ka kaŋa meŋ are a kyɛ tona a toma. Ba zaa vɔgle la kpoglo, kaa kpoglo a e bompeɛle kaa ba kparre meŋ e bompeɛle a kyɛ e nuwogiri.

Dɔɔ la are yiri poɔ. O maala sola a binne. A dɔɔ ŋa su la kparesɔgelaa a kyɛ vuuni a are, ka baagere a biŋ a o lambori sɛŋ, a baagere ŋa e la baage sɔgelaa, ane bompelaa.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

Paatoroo koɔroo zie la ka lɔɛ biŋ biŋ kyɛ ka dɔbɔ meŋ bayi are, kaŋa ennɛ la a patoroo a lɔɔre poɔ kyɛ ka ba su kpare zeere.

Pͻgebͻ la ͻnnͻ kõͻ. Ba waa la pͻge yage. A biŋ talakpomo ane orͻbare. A orͻba kaŋa waa orͻba zeԑ ane orͻba sͻgelͻ.

Bibiire la are ka pɔɔ are ba puoriŋ a pɛgle bie ka ba tɔ taa foon ka ba kaara a kyɛ laara a bibiire mine leŋ la ba zuree ka ba mine meŋ a poŋ a ba zuree.

Dɔba bayoɔwo la a are a ennɛ sola. A dɔba ŋa banuu vɔgle la kpoglo a kyɛ su kparee naŋ e doɔre. Ka dɔba bayi, ba ba eŋ kpoglo.

Pɔgeba ne dɔba la are, ka ba mine zeŋ kyɛ ka a ba kaŋ a gbi dumo a pɔgeba mine niŋe soga ka kũũ daga a biŋ o puoriŋ.

Bibiiri bata la ka bayi zeŋ ka kaŋa are dendeŋe a kyɛ de o nuuri toŋ o zegreŋ ka pɔge kaŋa meŋ zeŋ dendɔre noɔreŋ, a biiri ŋa zaa eɛ bidɔɔbilii.

Bibiiri ne dɔbɔ la zeŋ, a bibiiri e la bibiiri banaar. Ka a kaŋa eŋ eŋkpoŋkpoli, kyɛ k'a dɔbɔ zeŋ a kaara boma.